Issi aaho shooqa diyagaa giddon dumma dumma qommo doozati diyageeti hegeetikka uuttay, badalay, manggoyinne hara qeeranne wogga doozati toketti uttidosona.

Dumma dumma masoopee qassi hara hara so giddon qumaa kammawunne woottanwu maaddiyaa buqurata xeelliyoo wode shamma shamma giidi keehippe lo"oosona.

Beni nuso issi ciirettidi giidettida bulee de'iyaagan nuso aayyiyaa budeenaa uukkiyoode awdekka he buliyaa go'etta go'ettada budeenaa uukkiyoogee ayba lo'es giidetii?

Puullanne keehippe lo'iya ambba dumma dumma cora kaametti bantta kaamiya ogiyan hemettosonna. Ha ambban dumma dumma zali'iya naati banttaga zali'osonna.

Dangarssaa woykko gaashshuwaa yaagiyoogee issoy issuwaa kaalettidi bazoppe kattay de'iyoo sohuwaa biidi maana giishshawu hemettiidi de'iyaage beettees. qassi eta yesoyikka keehippe daro.

Issi cora naqaashshaa misiliyaa bessiidi gattiyaa eqotaa a sunttaykka wolaytta telebizhiniyaa oottiyaa issi yelaga na'ay oychchiyoogee oona getettii eray ane oda?

Sa'ay qammidagan pootuwaa denttidogan issi tama milattiyabay biittaa garssappe kiyidage beettees. Ha sohuwaan keehin eexxidi de'iyogene keehin yashiyaga gidishin hagaa ayba gaane?

Issi hara maati baynna mela sohuwan issi guuta sawiya maatay barkka mokkiddi diccees. Qassikka issi mala woykko issi sheeshsha maata qommo.

keehi lo'iya ogee oosettidi diyaagaa matan cora asay beetees. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi keehin xeelanawu puulati uttida keetta giddon zamaana furnichchere oosuwaan giigi oosettida xaraphpheezza bollan kushiyan eki yuuyanawu haniya kompitere woykko laptopiya yaagidi paranjjattuwaan xeegiyo miishshay de.ees.

Hariyaa zal'iyaa asati bantta hariyaa giyaa efidi maaraara qachchi wottidosona. He qashettida hariyaappe guyye bagaara qassi issi kaamee aadhdhiiddi des.

Macca naati bantta xugunttaa dumma dumma qalamiyaan tiyidi loyttanawu suyqiyaappe biidi shammidi ehiyoo buquray de'iyaagee qoppiyoo wode daro miishshaa ekkanawu maaddees!

keehi cora asay eqqidaagaa matan issi bitaneekka eqqiis. qassi eta matankka suuqee de'iyaagaa xeelliya na"ay aybaa shamana haniyaaba intteyo malatii?

Garssa baggaara hattayi biyoo wode bolla baggaara giigida zarphphiyan eqqidi issi ayipiyan maxaaxiriyaa wottida na'ayi ba naa'u kushiyaakka pude dentti uttis.

Cora baajjaaje maarara ziiriyan ha simmidi lambba woykko asaa caaniyo kaya naagidi eqqiis. Cora asaykka ha heeran yaane ha simerettees.

Tungguwaa yaagiyoo sa"aara cuppu giidi zaa"idi biyaa xalee baqew oyiqqido asawu xale. Ha xaliyaa wolayittan daro asayi keehippe dosidi go'ettes.

Huuphee diccikko macca asaa haahuwan xeelliyo wode ayyettidi keehi loyttees. Attuma asay maccaa asaa ekkanawu dooriyo wodiyan xeelliyobatuppe issoy huuphiyaa binnaanaa.

Nu biittan daro erettidanne mal"iya kokkay, oyttay, unccaynne heganne hega milatiya kattay awude awude ka'i? Qassi he kattay ka'iyo wode nena waana waana giishsha?

ogee shuchchaappe oosettidii diyaagee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ha guutta na'iya oyikkido mitta bollan xaafettida xuufee 2017 maarotettaa layittan koyiro gallassa luxetta keettaa gidiyoogaa besses. Ciishshay dirssawunne puulawu maaddes.

Keehippe cora marccuwa ekkiddi keexettidda puula shuchcha keettay dumma dumma birattan diretti giigi uttiis. Ha keettawu mino dirssay biratan direttiis.

ha bitaniya kushiyan aybi beetii? qassi appe ya bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

cora asay uttidi qaalaa siyees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Oge doonan miccidi bayzziyoo caammay de'iyaagee giyan bayzettiyaa caamaappe meraa keehi lo'es. Gidoppe attin he caammay qassi miishshaakka loytti ekkes.

Heregaaranne shuchchaara bolli bollan keexetti lo'i puulatti keexettida lo'iyaa keettaa. Taanikka biraa demmiyoo wode haga mala zammaana keettaa keexxana mala koyyayisi.

wolaytta soodo kataman beetiya hayile keettaa. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asay ba gaden wohiyaa zeridoogee iraykka loytti bukkidoogaappe denddidaagan lo'o hanotan mokkis. Hegaa be'iya he wohiyaa zerida asatikka keehi ufayttidosona.

Mangguwaanne pappaya garssan deiya shuchcha maxi digi simmidi daaxxidoga issi naa'u burccukkuwan tigidogee de'ees. Hegappe ya bagaara lo'iyaa ciishsha mokkisiyaa doozaykka de'ees.

miizzaa birassaa immisanaassi yiida aawati bantta kushiyan oyqqi uttidosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

bolaa ho"otettaa immiya loomee xoqqan diyaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe xoqqa xekkaara oosettida wogga keettaa miyiyaan ha baggaara adil'e ciishsha meraara de'iyaa maayuwaa maayida guutta naati ka'iyaageti keehi ufayttoosona!

Gonddaliyaanne tooraa oyqqida naa'u Wolaytta wodallati uttidosona. Tooraanne gonddalliyaa oyqqida naa'u wodallatikka lo'iya Wolaytta dungguzza hadiya maayidinne issippe miicciiddi uttidosona.

Issi issi yelaga naati bantta ooso wodiyaappe kareera sambbatan sambbatan ajooraa soossuwaa biidi allaxxiidi bantta gallasaa aattiyaageeti keehippe lo'oosona .

Ya baggaara dirssaa miyiyaan keehippe lo"iyaa keettay de'iyoode ha baggaara qassi kaamiyaa ogiyaan heezzu goomara de'iyaa bajaajiyaa yaagiyoora ba giddon asaa caanada hemettawus!

ziiriyan mokkida maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. issi bullaykka hegan xeeliyoode beetees.

Appalay puutuwappe hagaadan suqqin meretees. naa'u asatikka a suqqoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Nu biittan issi maayuwaa sikkiyoo keettay de'iyaagan oottiyaa asati asaassi maayuwaa maara sikkenaagee kase he keettan sikissiyaa asaa ayba iites giidetii!

Heezzu goomaawa baajaajjiyoo laaggiyaa bitanee ba baajaajjiyaa bolla kaassanchchatu pootuwaa kaqqi wottis. He bitaneekka ba oosuwaa oottanaw guuraara ba sooppe kiyidi biiddi beettes.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo kootiya maayida na'iya beetawusu. qassi i matankka mitatti beetoosona.

Darootoo asay errissuwaa ogiyan ehidi kaqqiyogee aybisee? Bottaba bollan xafetida salo milatiya xuufe xaafetidi kaqqeti uttidoy awa ambbaa giddon de'ii?

Naa'u naati chaakka giddoora habaggi simmidi yiiddi de'oosona. He naati he sohuwan allaxxidi simmidi bantta soo yiiddi de'iyaaba malatoosona .

Issi karetta bitanee oydiyan uttidi ba sinttan cenggursaa xoqqu oottiyaagaa wottidi haasayiiddi beetes. He bitaniyaappe guyye bagaara qassi nu biittaa bandditay de'es.

keraa doonan issi sohuwan beetiya haattay des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Xekkaara de'iyaa biittaa bollan uttida cora yelaga attuma naati bollaa mintettiyaa isporttiyaa oottiidi de'iyaageti issoy issuwaara keehippe annaacettidi de'iyaageti beettoosona!

Zal'iya oosoy asaassi daro miishshaa immees. ha sohuwankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitaa ayfetinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hage mittaappe maataappenne sussaappe keexettiya keetta qommo gididi de'anasssi maaddeees. Uuttay qassi darko kattatuppe issuwa gididi daroba kiyiyoogan go'ees. Leemisuwaassi unccaa, golaa h.h.m maaddeees.

Maata meray de'iyo keehippe puula sohuwappe xade bagan keehippe puula woykko ali'o shuchcha keettay keexettis. Ha shuchcha keetta huuphe zo'o.

Maarara wolaytta dunguzaa bantta qooriyaan yuushshi aattidi uttida asati ayba huuphphe yohuwaan tobettiidi de'iyaakonne keehippe bantta wozanaa immidi hasayiidi de'oosona.

Issi asi gita suuqiyaa zal'anawu guutta giishin woysu biray woykko marccoy koshshii? Ambbatun ganddatuppe aaruwaa cora suuqeti de'iyoogaagawu gaasoy aybee?

Hayttaara pississa mitiya beetawusu. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

sa"aa boli hookki uttida asati maataa buuccoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Guuta naati wolaytta doona luxiyo maxafay ba bolla keehippe daro suufa xuufetta oyqqiddi de'ees. Ha maxafa bolla de'iya xuufetti maxafabba yootosona.

Issi naa"u bootta maayuwaa maayida macca naati issina meran karetta qophphiyaa wottin issina qassi qophphiyaa wottabeenara ba kushiyaan banddiraa oyqaasu.

Adisaaba yunbburssiya pengee geliyoogee beetiyaaga matan asay eqqiis. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

"Intte naa"u sha'anne tammanne laappun marotettaa layttan anjjettiyaa asee?" yaagiyaa xifatee xaafettidi uttido woraqataaxeelliyoo wode garssa baggaara issi eqotaaodiyaa malaatay de'ees.

Ta giyan darosara hemettiyoogaa dosayisishin timaatimiyaa bayizziyoosaara aadhdhiyoogaa dosikke. Ha sohayi giyan de'iyaa ubbabaa bayizziyoosaape aadhidi keehippe xinqqiyoogan harggiyaa oyittanawukka danddayees.

ha motoriya laagiya asati awan laagiyoonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Keehi aaho gidida asayi shiiqidi tobbiyoo sohuwan cora asayi uttidaage ayi siyaakkonne ubba asayikka miicciiddi kushshiyaa baqqes. Eta giddon macca asayi darenna.

Biittaappe pulttida ayibinne gujettibeenna geeshsha haattayi dumma dumma mineraaletun kumi uttidaagee uyiyoo wode ayiba lo''es giidetii. lo''o xalla gidennan ales.

Issi geela'iya bollan ciishsha malaatay de'iyo puula caama ba gediyara likka likka xeellawussu. Ha geela'iya issi caama ba kushiyan oyqqa uttassu.

Keehippe puula ubba qassikka zamaana ogiyan keexettidda puula keettan cora asan citan uttidosonna. Ha asattu bollan koorinttiya poo'oy duge xomppes.

ha medoosaa sunttay ayba geetettii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Bootta banddiraa oyqqida issi macca na'iyaa bootta shuraabiyaa maayada karetta kootiyaa qassi ba xeessan qachchidaara karetta qophiyaa haa simmada ufayttawus!

Heezzu qeeseti issippe eqqidaageetuppe issoy taabootaa tookkin naa'ati qassi awaappe ashshiyaagaa yaaranne haara oyqqi uttidosona. He asatuppe guyye bagaara qassi hara asatikka eqqidosona.

Oratta giissiiddo diyo wogga ogiyaa kaamee goyyiiddi diyaagaa. Ha kaamee asaa wolqqayi tammu galla muliyaa oottiyoo sohaa issi galla wursses.

Naa'u asati issippe uttidi wolaytta malaatay de'iyoo maayuwaa maayidi uttidi haasayiiddi beettoosona. He asatuppe karettaa maayida bitanee hankkoy haasayiyoogaa ezgiiddi des.

Issi wodalla adil'e ciishsha meraara de'iyaa maayuwa maayida na'ay ba kushiyan banddiraa oyqqi uttis ha banddiraa Meray ay malee? Qassi I de'iyoo heeran doozzay de'iiyye baawee?

Keehippe puulanne lo'iya ambban keehi daro woykko cora asay ambba giddon hemeetes. Qassikka naa'u tohuuwa kaamiya barkka eqqadda asaa sinttan beettawusu.

issi xaace keettay diyaagee banddiraa ba boli kaqqi uttiis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi kataman issi wogga wogga pooqe giddon asay qoodin wurennabaa oottees. Hegaa gishshawu asay katamaa dichchanawukka qassi harabawukka pooqiya keexxiyogee darobawu maaddees.

keettay diyaagaa penggen eqqida na"aynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi keettan he keettaa asay haattaa uyiyoo iqay de'iyaagaassi meray worqqa malates. He iqaara haattaa uyana eti aattiyoo wodiya keehi lo'es.

Issi keexetti uttida eettaappe sintta baggaara apikaadosiyaa mittaa ayfiyaa xeelliyoo wode ha mittaa ayfee daro murutaa immiyoo gishshawu asay a ba gaden tokkees.

Issi woosa keettay keehippe puulattidi keexettidaagee kare bagaara xeelliyoo wode mittay tokettidaagaara puulattidi he woosa keettay ayba lo'es giidetii .

Toophphiya zal"e bankkee immiiddi de'iyo cora qommo haggaazatuppe issoy awaajinne biraa kessanawunne gelissanawu danddayiyo hiillaa. Ha hiillay go"iyogaa keena naagettana xayikko gita qohuwakka gattees.

Yettaa shonggaa aybippekka aattidi loyttiyaa gitaariyaa getettiyaage a meray karetta gididi utisishin qassi ikka shammiyoo wode daro biraa giyan ekkees!

sa"aa boli maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cora naatikka eqqidi maaraara pootuwa denddoosona.

ha keettay o waassa keettaa qonccissii? qassikka appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

ha sa"aa boli beetiya miyoobay aybee? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Giyan bayizziyoo tolsso moodhdhuwaa coogada qanxxa qanxxa bambbariyan tusha tushada ma. Tawu A qoppiyoo wode doonan haattayi qilxxi giidi kumes.

Issi asay de'iyo puula de'iyo keetta heeran heera puula gujjiya dumma dumma ciishshatti tokketti uttidosonna. Ha heeray mulekka maata milattees.

Ha sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. haattay duge wodhdhiyaageekka hegan des.

Issi goshshaa shoqqan zerettida katta ayfe kaidi de'iyaaga pootuwaa denttoge de'ees. Hagaa mala zerettay bangga zerettay mokkidi ayfanawu biiddi de'ees.

Masqqalawu erettida kaassaa baali hellelliyaa daro attuma asayi shiiqidi qomettidi kaa'iiddi diyaageeta. Ha kaassayi wolayittan ayi masqqalawukka kaa'ettennan mule attenna.

Toophphiyaa kawotettan macca asaan koyro piresidanttiyo gidida godattiyo zawuda sahile worqqa issi kare biittappe yiida imataara issi keettan zo'o oydiyan uttada zorettayda de'awusu.

Issi gastta macvasiya jabanan tukkiya penttissada amarida sinetta ba kishiya de'iyaa miishsha bolla wottada tukiyaa duuqqaydda de'awusu. Ippe sinttaara eqqiday oonee?

xomppiya yaa zaaridi eppiya shubbaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Maatay bessido sohuwan daro geela'onne woddalla naati issippe shiiqidi wolaytta wogaa maayuwa maayidi uttidaageetuppe naa"ati durishin hankootuppe baggay dinkkiya puniyogaa cengurssay lo'es.

Asay nababbidi eraa demmanawu maaddiyaa cora qommo maxaapata giyaan miccidi bayizziyaa asayi woyisee? Ha sohan bayizettiyaa maxaapatu gatee woyisa gidanee?

Ayiba zarphphe giyoobi bayinna wogga shaapa haattaara daro qommo kaameti waayettidi aadhdhiiddi diyaageeta. Ha kaamiyaa laaggiyaa shupeereti keehippe gooba asa.

Keehippe cora asay hagaaza demmanawu issoy issuwa guyen yafaran eqqiddi bantta tara naagoosona. Ha asay issoy issuwa guyen yafaran eqqiddosona.

Tohossa toophphiya giddon beetiya arbaamincce katamaa. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi de'iyo keettan daro so asay issippe shiiqiddi bantta oosuwa oottidde qassikka zorettiddi de'osonna. Issi guuta nayiya hankkuwa ba zokkuwan tookasu.

Dumma dumma qumaa qommoti maarara ka'i uttidaageta be'iyoo wode ashshuwaa qoociqoccuwaa, santtaara gattido pilay, qassi hara kattaa qomoyikka de'iyaage beettees.

Heezzu goomara de'iyaa luxiyaa naati luxetta keettaappe kiyoo wode eta so epanawu karen eqqidi naagiidi de'iyaa a merakka salo mera gidido kaamiyaa beettawus.

Issi amarida asati dichcha oosuwaa oottidi deosona. Issi xaacce zaafiyaa qanxxoga tookkidi efidi de'ees. Harattikka qassi hokkidi tookkanawu giigisidi deosona.

keettaappe Guye bagaara xeelliyo wode maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. asatikka eqqidosona.

Yelaga na'ay bootta wogaa qonccisiyaa woykko miyiyaara wolaytta hadee de'iyoo shuraabiyaa maayidaagee wolaytta televizhiniyaa sinttan eqqidi eti a oychchido oyshshasi zaariidi de'ees!

Donoy asay maanawu maadiya qumaa qommo. qassi appe guye bagaara a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Cachcha zayyiyaa oyikkidi cima daro attuma asati qophiya wottidaageeti beettoosona.ha asatuppe guyye baggaara keettatinne daro dozzati tayyoo diyageeti beettiiddi doosona.

Asayi maanawu keehippe upayittiyoo appiliyaa yaagiyoo mittaa ayipee teeridaaga mittaappe duttidi keeshshiyan kuuridoogaa. Goshshanchchayi hagaadan ootti shiishshidoogaa giyaa kessidi bayizzes.

Darotoo korinttiyaa wolaqqan oottiyaa shayiyaa penttisidi kessidogaa shayiyaa burccukkuwaan tiganashib gaxa baggaara mishoy dochchana mala giidi wottidoogee manqorqoriyaa yaagiyoogee beettees.

Worayi cippi giidi kammido keehi xoqqa deriyaa. ha deriya giddon hannoode dumma dumma do'aa qommoti wonttan qamman yaanne haane woxxoosona.

Keehippe cora qoodi baynna dumma dumma asay gita ambban kaamiya toggiddi issi sohuwappe harassa baanawu naages. Kaame qassi asa caaniya toga miishsha.

Ha sohuwan deree beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Ichashu maca asatti ubbaykka issi mala maayuwa maayiddi qassikka bantta gediya issuwa issuwa bolla xaaxiddi uttidosonna. Ha asatti bootta maayuwa maayidosonna.

Cora asay sohuwan durssa duriya durasanchchatti bantta eriyo hiillan duriddinne yexxiddi de'osonna. Qassikka ha sohuwan cora asay shiiqiddi issippe yexxosonna.

Issi geela'iya keehippe puula zo'o asay azinna gelidde maayiyo maayuwa maayadda sintta simada hemettayidde de'awussu. Ha na'iya maayiddo maayoy keehippe lo'iyaaga.

Issi oyiddu miyye molettido shuchchaappe giigida aaho ogiyaara issi yelaga attuma na'ayi silkkiyaa haasayiiddi ya baggi simmidi horddopidi biiddi des.

Issi arssa keehippe lee'e macca naa'iyaa ha nuukko simmada bootta adussa gurddiyaa gixxada issi xenggegga oyidiyaan uttaasu. Ha na'eessi baggasayi kallo des.

haattaa matan eqqida qeeri naati beetoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

keehi lo'iya paappaya tokkidoogee beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

shuchcha keettaa lotti keexxidi banddiraa mayzzi uttidosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Tohossa Umaa moottan de'iyaa dere asati giyan miizzaa bayzziiddi de"ees. Eti bayziyo miizzatu giddon ha baggaara de'iya booraa bolli zirimo milatiya malaatay de"ees.

qeeri keettee matan sa"aa boli diya bonccoti beetoosona. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asaa keetay baynnasan katamaappe haakkidi keexetiiddi de'iyaa gita fabiriikkay keehi lo'es. Hegaa ginan de'iyaa shaaraykka qassi iray baynaagee keehi lo'es.

Dumma dumma asay ba yeletta laytta bonchchidde alaxxanawu ubbakka puula gujannawu go'ettiyo buquratti issippe shiiqi uttiis. Ha sohoy keehippe lo'ees.

Keehippe aaho maata gadeppe maca naata maataa bucciddi shanxxa gomppan yeggosonna. Ubba qassikka etti de'iyo sohoy keehippe aaho soho maata gadee.

ha sohuwan eqqidi yexxiidi de'iya cora asay diyaagee ba kushiyan mitaa oyqqi uttis. qassi eta matankka maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Kase wolaytta moottaa huuphe ayssida mantta kumbbe dagatoy daro heeraa asan keehippe dosettees. Ha izaawaa bollan issi wode gakkida metoynne tuggay keehippe michchiyaba.

Yeechchan kamettida sayiniya bollan anccesi ka'ida donoy ekki ekkidi maanawu maaddiya mankkiyaara beettes. Ha donoy oyssaa loytti yeggi kattidoogaa ka go'aa immiya kattatuura qoodettes.

Daro qommo pomppaa issi mishiree doonan tucci uttoora keehippe dagammada hasayiyoobaara ubba xaya uttaasu. Hagaa mala hanotayi tananne daganttanawu danddayees.

Issi keehin puulattida heeran maarara biittassi lo'iyaa yafaara giigisoge kaatta zeretta zeridoge caaridage de'ees. Ha sohoy awa heeranne? Haage wolaytta mottan de'iye?

Issi bootta kutta maayida yelagaynne qassi wolaytta televzhiniyaa oosanchchay cenggurssaa gattiyaa miishshan duuqqidi de'ees. Etappe ya baggaara qassi cora asay ogiyaara biidi de'ees.

Issi wogga shuchchaappe oosettida lo'iya keettay beettes. Ha keettaassikka sa'an doommidi pude xeelliyoode issi issi xekkan maskkooteenne barandday giigi uttis.

ha eqqida asatussi maayuwa meray ay malatii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Nu biittee itoophphee kawo gidida dorttoriyaa ahimeda aaba yaagiyoo bitanee maayido shuraabiyaa meray dunguzaa zo'uwaa karettaaranne adil'e ciishsha meraara de'iyaaga.

Asay bullachchay gakkiyoo wodiyan hara asaa caddiyoobaappe issoy kattaa kattiyoo disttiyaa. He distteekka qassi asay shammidi ehiyoogee keehi lo'es .

Dumma dumma miyo mitta ayfetta ubba qassikka hara kattiddi miyo kattatta bayzziyo sohuwan santtanne harabatta bayzzosonna. Ha sohuwan xaaxettidda santtay de'ees.

Issi yelaga na'iya kattaa kattiyoosaa giddon madabaa madabada budeenaa buddeenaa bashiya tokkada buddeena uukkayidda dawusu. Ba kushiyankka samppaa oyiqqa uttaasu.

Hagee wollaytta sooddo yunburushiyaa gidiyoode geliyoosay naa"u ogee diyoode he ogiyaara biyaa nne yiyaa asay maccay nne attumay simerettiyoogee beettees.

Issi issi wolaytta biittan diya yettanchchati asaassi geliya yettaa yexxoosona. Ubba etappe issooti issooti yexxiyode wozanaa shemppissiyo gishshawu tana siya siya gees.

Asay nu biittan tukkiya qoodi baynna darobawu leemisuwawu kare pinttanawukka maaddiya daro biraa ekkiyaba. He ubbaappe daruwa taani essin uyiyogaa siiqays.

Qoodan naa"aa gidiyaa yelaga naati issoy bootta naxalaa maayi uttin issoy qassi ba shuraabiyaara de'iyaageti bantta kushiyaan oyqqido maxaafaa sunttay aybee?

Geellatti uttida asaa naati bantta ayfiyaa bolli wottiyoo manaatsiriyaa getettiyaage yelaga asay gidin qassi gastta asay wottiyoo wode keehippe puulaa immees.

Issi nu biittee itoophphee yeleta gidida i sunttaykka girma na'iyoo naahomo getettiyaara ba naa"u kushshiyaa sinttawu zaara xaaxidara ha simma eqqada miiccawus.

Issi heeraa sarotettaa naagisiya xaaccetti qaman issisan eqqidi heeran merettida balaa oosuwaa oottidaga dummayidi deosona. Etappe issoy silke yafaran haasayidi de'ees.

Bantta de'uwa laammanaassi deeshshaa heemmiya naati beetoosona. etappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi bitanee ba keettaayeeranne qassi ba naa'u naatuura issi mala maayuwaa maayi eqqidi pootuwaa denddidoogaa be'iyoo wodiyan he asati keehi lo'oosona

Keehippe ali'o ubba qassikka daro sohuwan beetenna zamaana keehippe adussa kaame baayo giiggidda dumma dumma ogiyara biide de'ees. Ha kaamiya ogee harappe dumatees.

Keehippe cora asay dumma dumma asay alaxxanawu maadettiyo zamaana buquran uttiddi alaxxidde bantta wodiya aatosonna. Etti de'iyo heeraykka ubba lo'ees.

Issi bootta maayuwaa maayida cima bitanee hukkidi booraa goora'iyaagaa issi issi asati oyqqidi maaddoosona. Qassi hara cora asatikka hegaa yuushuwan eqqidosona.

Issi yelaga na'ayi ayiba shuraabekka maayennan kallo xiire eqqidi oona bokisanaakkonne nookkiiddi des. A matan aara warettana haniya asi oonnekka baa.

Mokkorinniyaa yaagiyoo zammaana kattaa keriyaa kattidi bambbariyaakka sawetti daaxxidi yeggikko ayiba mal''es giideti kushiyaara ma ma ges. daro asayikka doses.

ha eqqida asatuppe dariyaara awunii? qassi etappe ya bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Cora attumanne macca asati maarara dooddidi eqqido sohuwaan issi bariyaan keehippe guutta na'iyaa eta giddon uttidaaro asay kare baggaara ba oyqqido silkkiyaan denttees!

Beni mayzza ma"e wodiyappe doommidi heeran heeran merettidi bayzettiya bashee ha"i darotussi miishshaa demmiyo oge gidiis. Ha urqqa miishshaa oosoy dere asaa haydaara issippe gaytti uttidaba.

Taani daro wode wogga wogga makiinay isppalttiyara biyo wode i caanidi biyoba be'ada yayyays. Ubba na'atettan diyo wode iita barggaagays.

Gayiyaa penttisiyo zammaana konchchetta eta wodoruwaara wottidogetti beetoosona. Hagaa mala konchche gayiyaa xunxxiyagetti banttawu go'ettiyagetti uyanawu maaddettiyoba. Ya baggaara qassi sharaynne caatekka sa'an de'ees.

Qawu'ee barbbariyaa sharan wottidi bayzzidi de'iyoge beettees. Ha qawu'ee barbbare bayzzetiyageye shammidi maanawu wottidoge? Hagaa mala qawu'ee barbare pogiye pogenne?

Issi demban cora miizzaynne dorssay de'ees. Dumma dumma meray de'iyo dorssati issisan deosona. Ha dorssaynne miizzay de'iyo dembay awa heerane?

Hakkamuwaa haggaazaa immiyoo keettaa giddon korinttiyaa wolqqaappe kiyiyaa nu oyqqido silkkiyaa epiidi asay yani charjjiyoogaa nuuni be'iidi de'iyoogappe harabaykka beettees.

Attuma asay bantta suufiyaara yedhdhiyoo caammay de'iyaagee beyzziyoo sohuwan de'iyaagaa shamma shamma ges shin he caammaa shammiyaakko tana ayba lo'ii

Issi karetta daabbuwaaranne qassi oyttaara asay kattaa miyoo sohuwan aadhdhi uttis. Shin he oyttaaranee karetta daabbuwaara usttidi miyoobay aadhdhibeena .

Goshshanchchay ba darkkon tokkido uutta bookkidinne qassi badalaa carshsha harummidi de'osona. Badalaay eti eesuwaara bull'ana xayikko takkenan keehin morettanawu ellellees.

Keehippe puulattida keettaa giddon cora lo"iyaa ciishshati issi sohuwaan kuurettidageeti he sohuwawu de'iyaa puulaa keehippe loyttido gishshawu biidi shemppanawu lo"oosona!

puulattida keettaa matan makiinay eqidaagee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. wolaytti gita sheeshsha gidiyoogaa bessiya shuraabiya maayida naa'u naata.

sa'aa bolli duge hiikkidi tokkiya na'ay hombbiyaassi maayido maayuwa be'ays. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi shuchchappe oosettidaa keettay xeellanawu puulattidi keexettiis. Ha keettawu dirssay shuchchappe oosettidi hsubuwan diretti uttiis. Ha keettawu penggekka qassi biratappe oosettidaga.

Issi wogga kaamee eqqidaagee baappe guyye baggaara boottaa woggaraa aybakkonne caanidi eqqidaagee he kaamee hara kaamiyaappe keehi daroban dummates .

Issi maca na'iyyaa paraa cimbba ba xoossi medhdhido binaanan aattada ba huuphphiyaa binaana duge aduusada uttasu. Ha na'iyaa de'iyo keettay huuphphe keetta gidenan aggena.

Deree duunnee ubbakka yashshiyaa worayi diyoo heeran issi bitaniyaara naa'u macca asatuura wolayitta wogaa bullukkuwaa maayyidi eqqidaageeta. Eata suntta oonakkkonne erikke.

Luxetta keettaa giddon maarara uttida naata ayba deexxiyaa oyshshaa luxissiyaagee oychcidaakonne ubba naatikka bantta kushiyaa denttanaappe giidi hokki uttidosona naata xeelliyoo wode.

ha sohuwan worakkanay eqqidaagee inxxarsaa kessi uttis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi wodalla na'ay ba aayeera eqqidi uttidaagee maayido maayuwa qottayinne meray ay malee? Qassi eti eqqido heeran guyye baggaara aybee de'iyay?

issi cima bitanee bullukkuwaa maayyidi eqqidi booraa goyyiyaa bitaniya xeelles. Ha I eqqido sohayi goyettidi liiqi uttidaagan sharapa maatayi mokkis.

Guuta naati luxiyo luxetta maxafay adli'ee ciishsha meran tiyettiddi de'ees. Ha maxafa bollan dumma dumma maxafa yootiya xuufetti xaafetti giigidosonna.

Issi paranjja malatiyaa arssa bitanee eqqidi ayi haasayiiddi diyaakkonne biddes. Appe sintta baggaara keehippe lo'iyaa zammaana naa'u pomppati tollu giidi eqqidosona.

Kaamiyaa tohuwassi carkkoy yedidoga guye zaaridi carkkuwaa kunttanawu maadiyaa maashine de'ees. Hagaamala oosuwaa oottiyay kaamiyaa payatettan bantta zal'e sheniyaa kessidi qaaxiyaa asati eroosona.

Keehippe lo"o hanotan orddidine daayidi uttida wolaytta santtaa xeelliyoo wode hagaadan aaho shooqan tokettikko daro biraa ekkees asaa matan getetti malettees.

Keehippe cora miyo woykko harabawu maadettiyo dooza gidon dooza iittabappe naagiya miishshay bollan de'ees. Ha doozay mule maata meraa oyqqiis.

Hachchi taani ta laggetuura yuuyya ekkada yaana gaada katamaa kiya uttaashin keehi lo'iyaba be'aas. Hegeekka issi na'iya xeelettiya mangguwa issuwa issuwa bollan doorada bayzzawusu.

Etio telekomiyaa yaagiyaa xuufe kaqettido heeran asay issisan eqqidage de'ees. Ha ogiya doonan dirssay maataa mala qalamiyan tiyettidaga gidishiin cora taappelay deiyo shoy awe?

Issi kaamiyaa bollan dorssa dorssa bollan tuccidi caanoge de'ees. Dorssa xalala gidenan deeshshaykka de'ees. Hagadan dorssanne deeshsha issippe caaniyoge qoheene?

poo"oy kummi uttido issi lo'iya heeray beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. haattaykka ha sohuwan qilxxi walxxi giidi kumi uttiis.

Sintta baggan heezzu asayi oyidiyaan uttidi tamaarissiyaageetuppe ha baggaara cora yelaga attuma naatu xallayi sa'an cogochchi uttidi tamaarosona woyikko ezggoosona.

Mangguwaa gum'idi medhdhido ushaa qommoy uyiyoo wodiyan keehi mal'es. He mangguwaa ushshay woykko he juussiyaassi meray adil'e ciishsha mala .

Issi quma keettaa biidi miyoo kattaa azazi makkin maanaw aadhdhida kattaa be'iyoo wodiyan he kattay maanaappe koyro saasuwaa doonan kunttes.

Wogga shuchchappe keexettida coranne dumma dumma keettati deosona. Ha baggaara qassi kaame biyo keehin zammaana ogekka de'ees. Ha kataman garssa baggaara shaafaykka de'ees.

Gammaa yaagiyo bonccoynne anoy uttay haashettiyo wode haashetta uncca mal'ettanawu go'ees. Unccay digin caalena mala qassi mal'ana mala keehin maaddees.

Bodditte ambban wolaytta sooddo yunveresttee keexissanawu doommidi aggido cora keettati ona gididi attidosona. Ha keettati daro dere asaanne kawotettaa miishshay kiyidoogeeta gidiyo gishshawu naagettana bessoosona.

Amarida macca asati hemettidi deosona. Etappe ya baggaara keettaykka de'ees. Harabay qassi dozaykka de'ees. Ha sohuwaa awa heeran demmanawu danddayiyo?

Dumma dumma mittaa ayfeti issi zal'e man'iyan deosona. Ha sohuwan muuzze, manggoy, avokadoynne pappaye de'ees. Ha sohuwan qassi dumma dumma ushshatika deosona.

Boorissa miittasi xaphphoy cadin dumma dumma ulo gido harggiyawu xale gididi maaddees. Ha xaphphoy giya giddonkka bayzzettees. Uloy purisiyagawu haga caddi uyiko daro go'ees.

Naa'u yelagattuppe issoy zamaana woykko wode ehiido yetta miishsha kaa'iddi yetta buqura ba hashiyan tookis. Ha naatu guye woga odi bessi de'ees.

Issi aaho gadiya issi gastta bitanee naa"u lee'enne kacaama boorata goyyiiddi de'es. Qassi deree hepinttan diyagee xeellanawu ayifiyassi keehi lo'es.

Keehippe puula ciishsha sinttan issi keehippe lo'iya bootta maayuwa maayidda macara eqqassu. Ha macari maayoy keehippe ali'onne puutuwappe oosettiya maca asa maayo.

Ooratta yiida maayuwaa sikkiyoo maashiinee de'iyaagee meraa bootya gididaagee xeelliyoo wode keehippe lo'es. He maashiineekka qassi korinttiyan oottiyoogee keehi malaales.

Issi issi siiqo laggeti bantta qooriyan aattiyoo worqqay de'iyaagee keehippe lo'es. He worqqaa shammiyaakko a gattee aappun biraa ekkanaw de'ii?

issi ecceriya xoqqu gaada beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi meraara karetta bitanee ika bawu qassi karetta sihisso maayuwaa maayidagee nu biittee itoophphiyaa kase peresidantte gidida godatteeraaybaa zorettiyaakonne uttiis.

Toophphiyaanne Africa Arggo baggaara de'iya polotikka penttoy keehin byaashidi deiyoga zorettidi deiyaa naa'u asati issippe haasayidinne zorettidi deosona. Kase taani hagaamalaba beanawu koyikke.

Orttodokise ammanuwaa maaran azinaaranne macaaseera naa'ay bullashettiyoo wodiyan eta ammanuwaa kaalettiyaagee woykko eta qeesee he naata loyttidi qaalaa gelisses .

Hagee darotoo korinttiyaa wolqqaa i tokettido sohuwaappe haa goochchi ehiidi asa ubbaa gattanawu maaddiyaa biratappe oosettiyaa buqura gididagee xeelliyoo wode keehi lo"ees!

Ha'i ha'i maca naati azinaasoo baananiyoo heeran bantta son bantta laggetuura shiiqettidinne bullashettoosona. Gido shi hegaassi giidi eti daro biraa kessiyoogee likkeeye?

Asay coomiddi miyo dumma dumma uluwa harggiyawu maadiya coomiyo mali'o katta qommoy de'ees. Ha katta keehippe mali'iya murutta gala miyo katta.

Issi keettaa penggiyaan de'iyaa dirssay gamo deriyaa wogaa qalamiyaa tiyidoge keehin xeelliyode phoolidi de'ees. Ha keettaa penggiyaara amaridda asay ha simmidi yiidi de'ees.

Issi salo mera sharaa bolli dumma dumma kaarotiyaa giyoo donuwaa qassi gumbbo santtaa yaagiyooge ba naatussi asay shammi epiidi kattana mala giyan uttis.

shooqaa kummi uttida maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. dereekka ha sohuwan beetees.

ha gaamelati ayba iitiyoonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Ogiyaa payyatettaa naagissiyaa xaaceti ogiyan eqqidi issi kaamiyoo ayibakkonne pilggidi oyichchiiddi doosona. Eta giddon issoyi kaamee targgaa ba kushiyan birshshes.

Keehippe cora asaa naata dumma dummabawu maadiya miyo mitta ayfetti issoy issuwa bolla caanettidosonna. Qassikka muuzze hankkotuppe bollan kaqqetti uttiis.

Coraa tamaaridi anjjettida naati issoy issuwaa qoppanawu pootuwaa denddidi deosona. Ha pootuwaa denddida naati liqa timirtte keettaa naata gidanawu danddayoosona.

Wodiya zammaanatettaara gayttidaagan dumma dumma huuphiya dichchiya qibaateti merettiiddi de'oosona. Ha qibaateti shammanawu al"iyaba gidikkonne darotoo macca naatu huuphiya dichchanawu doorettoosona.

Keehippe asaa cadikko sakissiyaa akkirssaa yaagiyoogee ba xeeran issi adil'e ciishsha meraara de'iyaa ayfiyaa ayfidoogaa asay ayibaa maaddees giidi mii?

Darotoo ganddaa heran asayi harggiyaappe naagees giidi ba gaden tokkidi naagiyoo meeze xaliyaa xeelliyoo wode bootta merawu biidagaa sunttay paranjja naatira!

Issi kaamiyaa ogee de'iyaagan issi kaamee yaa simmidi biiddi des. He kaamiyaappe sintta bagaara qassi issi issi asati hemettiiddi doosona.

Timirtte ministeriyaa yaagiyaa xuufe deiyo malaatay toophphiyaa huuphphee timirtte aysso keetta qonccisiyaga gidishin awude doomidi ha malataay toophphiyaan erettide de'i?

Keehippe bazzottida hara mitti bayinna sohan issi askkaadosiyaa puutiyaa barkka diyaaro. Ha askkaadosiyaa asayi O elle elle haattaa ushikko dicca aggana dawusu.

Issi suyqee de'iyaagan kare bagaara dumma dumma ushshaa qommoti beettoosona. Hegaappe sintta bagaarakka qassi keetta pittiyoo puxay de'iyaagee beettes .

Asaassi maanawu maadiya uuttaynne maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. issi keettaykka hagan beetees.

Issi zo'o qalamiyan tiyettidi giigida qorqoro keetta karen dirssay qanttan direttidagegene kare baggaara qassi naa'u qiiba naati deiyosay awa heere?

Issi shuchchati ekkiua boosole heeran puutto malatiya booottay de'ees. Appe qommo baggaaraka qassi aguntta malatiyaabay ha shiiqo uttidaagee beettees .

Addisaaba katamaa giddon keexetti uttida keehi lo'iya keetay beetees. A giddonkka daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Keehippe lo7iya duummaa duummaa meraa po7iyaa xomppeti d7iyoosan issi asaa woozanaa milatiyaa zo7obay de7ees. Hegeekka asay issoy issuwassi ba qofaa qonccissiyo bottan de7ees.

Bantta sinttan aybakko tiyetti uttidabaa milatiyaa asati bantta bolla wurssi kaamidi haa simmidi xeelliidi de'iyaageti beettoosona. eti hagaa ayssi oottaako erokko.

boottaa maayidi ogiya kiyidda asati diyaageeti beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Asay darotto so medosa gididda caananawu qassikka buqura tookanawu maadiya hariya bollan wolqqappe dariya buqura toossiyoode keehippe michchees. Ha medosa maatay naaqetees.

Qoodan heezzaa gidiyaa bashshee de'iyoo sohwaan issuwaan tukkee zo'uwaan shaayetti uttidagaappe ya baggaara cora jabanti de'iyoo gishshawu siinetikka coratti de'oosona!

naa'u haattati diyaageeti duge wodhdhiyaageetuppe miye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Biitta sarotetta naagissiya xaacetti bantta dumma dumma oosuwa maayuwa maayiddi yafaran loohuwa ekkiddi de'ossonna. Ha xaacetti bantta kushiyan banddira oyqqidosonna.

Luxanchchatti bantta luxetta keetta maayuwa maayiddi bantta maxafa keettan uttiddi nababbiddi beetosonna. Ha naati keehippe gooba woykko doorettidda mino naata.

Azinaara macaaseera naa'ay bantta naata tookkidi issi qeeri keettaa karen eqqidosona. He keettaykka qassi ceeggidi kunddanaaniyaagee ayba iites giidetii .

Bootta shuraabiyaa maayida qoodan muleera heezzaa gidiyaa macca naati issoy issuwaa hashiyaa bolli kushiyaa wottidaageti ufayttiidi eqqidaageti nuusi qoncciyaan beettoosona.

ha sohuwan aappun dumma dummabati beetiyoonaa? qassi appe ya bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Dumma dumma mittaanne kattaa ayfeti xaasaa gido qoli wottidogaa xeelliyo wode eta shamma soo ehaada shaayda ma ma giyaagee ayba lo"ii!

Cora yelaga naati maxaafaa nabbabbiyo keettan uttidi nabbabbidi deosona. Ha tamaare naati uttidi nabbabbidi de'iyo sohoy yunvurshiyaa giddon de'iyaa nabbabbo keettaana.

Issi maanawu kehippe maadhdhiya quummaa qommotuppe issuwa gidiya daabbuwappene dummaa dummaa madhdhobatuppe giggissido kaattay beettees hegeekka asaa naatussi kehippe daro maadduwa immiya quummaa qoommo

Wolaytta wogaa buqurati de'iyoo sohuwaa biidi pootuwaa denddiyaa naati eta giddon de'iyaa issi kawo seeraa nagissiyaa bitaniyaara ha simmidi xaacetu sarotaa sarottiidi de'oosona!

Keehippe aakkidinne aduqqidi biigida ogiyaa donan daro puula puula kettati doosona. Ha aaho ogee naa''awu shaahetti uttaagaappe gidduwan zambbaa mittayi des.

Dumma dumma kiriyaappe oosettiyaa danteliyaa yagiyoo qumaa woykko so giddo miishshata kammanawu maaddiyaa maayoy xeelliyoo wode ayba lo"ees gadii nuna!

ha sohuwan ispporttiya oottiya naati issippe eqqidaageetuppe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Meraara bulla gidida haree keehippe amalidi sitti gi eqqidi haa simmidi xeelliyaagaa be'iyoo wode yiidi dom"iyaaba milatidi ayba yashshii nuna!

Issi ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottida qassi bootta kootiyaa maaya uttida arssa mishiriyaa ba sinttan de'iyaa pomppaan asayoo kiitaa aattaydda de'iyaara beettawus.

Issi keehi xoqqa keettay keexettidi uttido sohuwaan ha baggaara issi ooso maayuwaa maayida bitanee ba naa"u kushiyaa sintta baggawu zaaridi eqqiis!

Qoodan keehi cora dorssati issippe de'iyaageeta issi bitanee laaggiiddi de'es. He bitaniyaappe yabagaara qassi oyddu cima asati eqqidaageeti beettoosona .

Allequwaa miishshati daroto alleqanawu maaddiyaa miishshata gididi go'osona. Hagaa mala alleqo miishshati birappe oosettida qoriyan wottiyo bayzziyo man'iyan de'iyage erettees.

Nu heeran issi suyqee de'iyaagan asay cawattikko qucettanaw maaddiyaagee softtiyaa giyoogee de'es. Hegaassikka meray qassi bootta gididaagee keehi lo'es .

Hagee mittappe masidi keesido kalchchiyaanne qassi kaltta tuutiyaa shalkkiyaa tuutiya gidishin birata ayfiyaa hagettu bollan aattin oosuwaa maadiyaba. Hagee giyan bayziyo heeran bayzzetees.

Hagee maadettiidi de'iyoy asay epiidi biraa woykko miishshaa a matan qottiyoo soho gidiyaa awaashshe bankkiyaa yaagiyaa xifatiyaara de'iyaagee ayba getetti xeegettii?

Issi cima maccasiyaa otuwaa miyiyan oyqqada beni wode dendido pootuwaassi guye baggaara uuttaykka de'ees. Ha pootoy beni wode denttido pooto.

Beni nuuni guuttatettan luxetta keettaa biyoodenne yiyoode nu biittee toophphee banddiraa pude kessiyoogaaninne duge wottiyooga nu biiteesi bessiya bonchchuwaa imeetes.

Issi goshshanchchay issi mittaa ba gaden tokkikko he mittay diccana mala a naagana koshshees. Qassi haattaakka ushshidi koshshiyaabaa kunttana xayikko he mittay diccenna.

Wodiya zammaanatettaara gayttidaagan atumma asati go"ettiyo dumma dumma caammati galbbaappe merettoosona. Ha caammati daro biraa ekkiyaba gidikkonne adussa wodiya go"oosona.

Wolaytta dichcha kuwasiyaa city wolaytta dichcha maayuwaa maayidi kuwasiya demban ufayttidi issisan shiiqi eqqidosona. Ha citay mata wodiyappe ha simmin dichchay ha ha wodhidi yiis.

Alamiya giddon cora biittay issoy haraara toho kuwaassiya annaaciya annaacettees. Qassi he annaacettiya asaa giddon loytti kaa'ida kaassanchchay worqqaa woytettees.

Issi keehippe lo"i uttida keettaa giddon asa ubbay ba kattaa maanawu giigissidi wottidoogee ha baggaara eqqidi xeelliyoo wode mal"iyaa katta milatees.

Haashshu saro yeta yaagiyaa sarotaa xifatiyaa oyqqida erissuwaappe sintta baggaara tohossa toophphiyaa ayssiyaa mantta kebeda tilahuni asaa sinttan eqqidi kiitaa aattiidi de'ees!

keettaa keexxidi giigissoogaappe guye bagan penggiya shuchcha dirssan giigissoogeenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi keettaa giddora efiya loosso ogee de'ees. Ha ogiya miyiyara dorida goday salo Mera qalamiyan tiyettidaga gidishin yaaranne haarakka dumma dumma keettan diretti uttiis.

Luxanchchatti luxiyo luxetta maxafay dumma dumma xuufettun xaafettiddi qassikka qalamiyan tiyettiddi uttiis. Ha maxafay ba gidon daro xuufiya tookiddi oyqqiis.

Keehippe gita haatta giddon de'iya haatta do'attuppe isso gididda hawulashshoy haatta gidon ba doona hanggiddi gaxa kiyana hanees. Ha hawulashshoy haatta gidon de'ees.

issi injeetaa maanassi maadiya woxee beetees. qassi ikka pilaara, santaara, missiraara, diya woxeekka appe garssa bagaara diyaagee tana maq ma gees.

Issi shuchchaa ciiridi ottido oge de'iyosan issuwa issuwaa bolli shibbisido shuchcha keettay miyiyan de'ees. Ha keettattu giddon dumma dumma zal'etti deosona.

Koronaa giyoo hargee buuttaa geliyoo wodiyan timirtaa eqqi simmis. Hegaappee simmidi doommiyoo wodiyan tamaare naatinne astamaareti bantta sintta maskkiyaa giyoogan kammidosona.

Dumma dumma asaa naata keehippe go'iya buquray bayzzettiyo suyqqiyan issi adussa wodalla na'ay eqqiis. Ha naa'aa guyen daro buquratti de'osonna.

Asay xumaara beenna mala ogiya xomppanaassi maadiya miishshay kaqetti uttiis. appe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Darotoo buqurata biidi shammiyoo keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa buqurati de'iyaagetu gatee issuwaage issuwaage dumma gidiyoo gishshawu asay shammenna!

Itima utta gobban xaaxisi qochchoga bayzzanawu giigisi wottidoba milatees. Issi na'iyakka zambbiliya miyiyan wottada eqqasu. Ha na'iyakka ha itima bayzzayda deiyana milatawusu.

badalaa caananawu maadiya haretti biyaageetu matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolayitta wogaa mayyuwa woyikko dungguzzaa dalahaa bollan micci wottoogaa. Ha dungguzzay wolayittawu wogay diyoogaa mayyuwan qonccissanawu maaddiya merata oyikkida mayyo.

Cora maccanne attuma yelaga naati issi shaafan eqqidi pootuwaa denddidoge de'ees. Etappe guye baggaara qassi bollappe woykko xoqqappe duge wodhdhiyaa haattaykka de'ees.

Issi attuma na'aynne naa'u macca naati mochchenaa boorago gonggoluwaa xomoosanawu biidi pootuwaa denddidi deosona. Etikka daamota deriyaa yaagiyaa xuufiyaa paranjjatuwan xaafidi oyqqidosona.

Naa'u keehi lo'iyaa so maakiinatu misiliyaa medhdhidoogaa bolla amaarattuwan daro xuupiyaa xaapoogaa. Ha xuupee aattiyoo kiitayi kaamiyaa shammana giikko haa yiite giyaagaa.

Macca naati daro wode bana giigissidi makkisettidi ogiya kiyiyo wode attuma naati eta keehi dosees. Ubba huuphiya loytta dichchida na'iyo be'ikko I bollappe ayfiya denttokkona.

Issi wodallay keehippe puula ba keettayera issi mala maayuwa maayiddi ubbakka keettaye sintta xeeliddi eqqiis. Geela'iya ba huuphiya dichchadda issippe eqqasu.

Naa"u gastta attuma asati guye baggaara eqqin qassi etu miyiyaan hara naa"u macca naati eqqidaageti wogaa qonccisiyaa bootta meraara de'iyaa maayoy ayba lo"ii!

Bolla baggaara karetta kootiyaa maayidi qassi garssa baggaara bootta shuraabiyaa maayida issi bitanee ba buuchchaa ciirissidi qanxxiso gishshawu micciyaagee beettees.

Issi yelaga maccana'iyaa wolaytta dunguzaa ba hashshiyaan xaaxa oyqqidaara wolayttan daro zanaqqiyoo sohota yiidi be'ite yaagiyaara beettawus nuuni o be'iyoode.

Macca naatiyoo caammay de'iyaagee issoy kunddin issoy qassi eqqiwttis. He caamaa meraykka qassi bulla gedidaagee keehippe lo'iyaagaa ta michcheessi shamanaw qoppas.

Issi issi goshshanchcha asati bantta zerido katay gakkiyoo wodiyan he kattaa shhiishidi bantta hariyan caanidi gala gala giyaa ehidi bayzziyoogaa be'iyoo wode tana ayba iites giidetii

Issi biittaa dichchaassi eesoyanawu ogee daro sohuwa oyqqees. Ha ogiya xekkaa xoqqissanawu dere asay kawotettaaranne kaafiya eqotatuura issippe hashetidi oottana bessees.

Issi mala maayuwaa maayida xaacee kalttan meega gakkida zaafiyaa mittaa hokkidi qanxxiiddi de"ees. Zaafiyaa qanxxiya xaaciyaappe ya baggaara issoy eqqiis.

Issi keettan cora gasttanne wodalla naati uttidaageetu wolayttatettaa qonccissiya. maayuwaa maayidi uttidosona. Wolaytta asay awudekka ba biittaabaa tobettanawu shiiqiyo wodiyan karetta, zo'onne adil'e cishcha meraara de'iyaabata maayes woykko ba qooriyan qachches.

Issi ooso keettan daro attuma asati uttidi oosuwaa oottiidi de"oosona. Eti oottiyo keettan daro komppiiterettinne daro zemppiyogaara de'iya oydeti beettoosona.

Shuchchaappe merettida zammaana ogiyaa doonan taani wolayitta keehippe dosayi yaagiyaa xuupee des. Ha xuupiyaappe ya baggaara diya daro banddirayi kaqetti uttis.

Issi maata miizzessi ganjjiya daakiddi malaaliya hanotan maraa gomppappe shodiddi kessin miizziya hayqqenan attadda de'iyooge malaales. Ubbakka eranchcha oosoykka dumma.

Qammidda sa'an daro xomppe eexxiyodde ambba gidon guuta kaame hemettidde de'ees. Ha ambban daro qommo xomppe eexxiddi keehippe loyttiyage beettes.

Keehippe aahonne ubba qassikka puulla ambban giddon ambba puula gujjiya alaxxiyo sohoy keexxettiddi giigi uttiis. Ha ambban shuchcha keettay keexettiis.

Issi woran deiyaa wora haretti issisan eqqidosona. Etaappe miyiyan qassi agunttaykka de'ees. Maataay shuchchaykka de'ees. Ha wora haretti deiyosay bazzo gideneye?

ha sohuwan xeelliyoode issi bullanne bootta meray de'iyo daro dumma dumma qommo curqqati beetoosona. etikka keettaa giigisanaassi asaa keehi maadoosona.

Asay ba sooni daro wode ay kattaarakka gaashiya buddeenaa miyogee nu biittan erettidaba. Qassi buddeenaa tigiyo wode bashiya bollan akambbaaluwa kammeettees.

Mittaa bolli xoo'iyaa kessanawu maaddiyaalukkiyaa buquraay xeerara luzu gi uttidagee akeekennan asaa caddiyaaba milatidi ayba yashshees gidetii xeelliyoode nuna hegee!

shuchcha ogee diyagee oorattay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

issi kaammiyaa ogiya sinttan de7iya suchchappene birattappe giggidaa keettay de7ees. he keettappe sintta baggara qassi issi eerisoy kaqqeti uttidagee beettees.

asay bawu diyaabaa ubbabaa ehiidi bayzziyo sohoynne appe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Cora cima asayi shiiqidaagee baggayi gaabiyaa maayyin baggayi gaabiyaa maayyennan issi aaho kuwan shiiqidi eqqidosona. Eta giddon seeraa maayyuwaa maayyida asayikka des.

Ha"i wodiyan attuma asay wottiyo dumma dumma caammatuppe dariyageeti mehiya galbbaappe oosettiyageeta. Ha caammatuppe dariyageeti miishshan al"o gidikkonne wottida izaawa keehippe puulayoosona.

Paappayaa giyoo mittaa ayfee nu gaden mokkidi ayfidaagaassi issi oyddaa gidiyaagee ka'iwttis. Qassikka he ka'idaageetuppe bolla bagaara de'iyaageeti qayye doosona.

Ha'i wodee ehido zammaana kompiiteriyaa gaasuwaan asaa wolqqaa meennan sa'ay moorettiko pittiyaa roobotiyaa yaagiyogee keettaa pittiyaagaa be'idi de'os nuuni ha sohuwaan.

naa'u asati bantta na'iyo goochchidi eqqidosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Wolaytta durssa duriya naati wogaa maayuwa haddiyanne bullukkuwa maayiddi yetta yexxidde ubba qassikka duridde de'oosona. Ha naati wogaa durssa duroosona.

Hemettanawu danddayenna bollan qohoy de'iyogeeta issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanawu go'iya zemppiyogaara de'iya gaare mala oydee de"ees. Hemettanawu danddayenna asatussi ha oydee giigees.

Issi keettaa darkko baggaara tokettida uuttay loytti dicci uttis. Gido ppe attin he uuttay laalami laammidi mokki uttidaagee beettes .

Asawu dumma dumma daafura xayssiya ayfe tuke ba tiggiyo buquran cuwattidde tiggetti uttiis. Ha tukiya tiggiddo buquray oyqqiyosara giigi uttiis.

issi sohuwan eqqida asatussi qooday woysee? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ha sohuwan naa'u naati diyaageetuppe ya bagaara beetiya makkiinay diyaagee bulluliyoode a goomay diyaagee qassi appe kiyidi baana hanniyaaba malatiyaaba.

Issi keetta puulla asatti woykko so asatti ubbaykka issi mala maayuwa maayiddi issi bolla eqqiddosonna. Ha so asay aawa aayiyonne naata oyqqis.

Wolayittaa biittan asayi maattaa xiggiyoo, yeessiyoone bukkiyoo ubbaakka qassi maattaara gayitotetti diyo ayi miishshanne meeccanawu go'ettiyoo sawiyaa kosorootiyaa woyikko shaashshaa yaagiyoo mittaa.

issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. kosso biittaa bitanee shuchchaa dooriidi beetees.

daamoota ambbaa giddon beetiya bambbala zarphee asaa keehi maadees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Akekisuwaa yaagiyaa xuufe a bollan deiyo issi woraqqatay de'ees. Ha akekisuwaa naaqqashsha xaafidage oone? Qassi awude xaafettidi asaasi nabbabbuwawu shiiqide?

Hagee oosettoosappe keehi gam"ida inddaa getettiyaagee asay ba soni birshshidi wottidoogee nuna xeelliyoo wode ayba iittes gidetii ubba asi zin"i erennaba malatees!